Obunyonyi bubiri butekami aha itaagi ry'ekishaka riine erangi ziboniire zirikureebeka gye kandi n'omwihangwe

Abaishiki babiri babairaguju bato baine emyaka nka ikumi n'etaano bariyo nibataha amaizi kandi omwe ahari abo baishiki ariyo nacunda nayikondo.

Ekizimbe kibonaire kihango ky'ekiyonjo kishakize amabaati gakutukura kandi kyine na suminti omu maisho g'ekyo ekizimbe hariho

Omushaija w'omwiraguju ajwaire ovoro yaamutare kandi ashutami aha piki enyuma yeye hariyo abandi abashaija baana omwe akwatsire amadirisa g'ekyoma ogu baamara kukora

Enturegye y'ebinyiriri bya mutare n'ebirikwiragura eyemereire aha rubaju rw'oruguuto rw'eitaka kandi orwo ruguuto ni ruhango munonga.

Amaato abiri gari ahagati y'enyanja kandi gakuratiine eryato ery'okubanza nirihangomu kandi ryegwire abantu baingi eririkukurataho nirikye aha ry'okubanza .

Ekitemere kirungi kikurebekagye kibarukiregye, omuri ekyo kitemere harimu ebinyoobwa bitashuubwire birungi bikurebekagye Kandi bitairwe omugongo . Omu maisho gekyo kitemere hariyo omushaija.

Ebyombeko nka bibiri bya kanyina omw'eihangwe omu maisho gaabyo hariyo ekyombeko ekindi ekitahwire kya kanyina. Omushaija arikuvuga piki aine omusaabazi w'omwishiki.

Omujungu ayemereire aha kibaare kihango aha rubaju rw'amaizi kandi ajwaire ebijwaro birikwiragura akwatsire n'ekiti.

Eryaato ririyo niritamburira aha mutwe gw'amaizi kandi ago maizi ni enyanja mpango. Eryo ryaato ryegwiire mu abantu babiri kandi obuseeri bw'ego nyanja hariyo ekibira.

Omushaija w'omwiraguju arikwiragura akwatsire enkofiira omu ngaro kandi akwasire n'akatimba k'okukwata ebyenyanja.

Abantu bataire orunyiriri bariyo nibatamburira omu maizi babiri ahari abo bererize enkoni ahaiguru obuseeri bw'egyo nyanja hariho abandi bantu bemereire bakubareeba.

Abakazi bariyo bashutamire ahansi y'emitaka omu kicuucu kandi omushana guriyo nigujwa mwingi, bariyo nibaguza muhogo ebitakuri

Omwojo w'omujungu ajwaire esaati y'emikono miguufu ya mutare kandi aha mukono gwe ataireho ekishushani kya wakame kiri omu rangi erikwiragura.

Abaana babairaguju bashatu kandi bato omwe ahari abo baana akwatsire kamera kandi agitaire aha ryisho ondiijo mwana ow'orubaju rwa buryo ayekwatsire aha buso.

Abaana babairaguju bato b'emyaka nka mushanju bariyo nibanaaba engaro omu eihangwe abamwe bajwaire yunifoomu abandi bajwaire erangi zitarikushushana. Kandi oriyo nabanaabisa engaro n'omushaija w'omujungu.

Ekizimbe kihango kya kanyina ,kanyina ishatu ,kirikureebekagye munonga ,kiine amadirisa g'ebirahure ahansi yaakyo hariho emotoka ziboneire zemereire Kandi aha rubaju rwezo motoka hariho oruguuto ruhango rwa kolansi

Abantu babiri ba abiraguju, omwe ateire ho ebiganja birikureeba ah'iguru Kandi n'omwana muto ateireho ebiganja byeye biri kureeba ahansi.

Enguuto ina za kolansi, Kandi omu rubaju rw'ezo nguuto za kolansi hariyo amaju gaboneire gashakiirwe amabaati

Omwojo w'omwiraguju ayemereire omu maisho g'emotooka y'abarambuzi ajwaire kamera omu maraka kandi egyo motooka eyetorirwe ebinyaatsi biraingwa.

Abantu bariyo nibatamburira aha ruguuto rwa koransi omushaija ajwaire ebijwaro birikwiragura ariyo natsindiika akagaari aha mushozi akagaari kiine ebitookye bihango birungi birikurebeeka gye.

Abashaija bashatu bari ahansi y'omutaka omu kicucu kyagwo ahabw'okuba omushana nigujwa mwingi omwe ahari abo bashaija n'omuguzi kandi abandi babiri baija kumuguraho kandi naaguza ebijuma byingi emineekye emicungwa

Ebibaare bishatu bihango biri nk'emishozi kandi omu maisho g'ebyo bibaare hariho enju nyingi zirikureebeka gye kandi omu maisho g'ezo nju hariho emiti

Abajungu babiri omwe w'omushaija kandi omwe w'omukazi, ow'omushaija ajwaire oburahuri ayemereire aha bunyaatsi, ow'omukazi ari omu kaguuto k'eitaaka kakye kandi enyima y'ogwo mujungu w'omukazi hariyo omukazi w'omwiraguju ayegwire efuuka aha mabeega

Eiguru nirishusha nk'enjura erikwenda kugwa ebucu nubyiragura kandi abantu bari omu katare nibatamburira omu ruguuto ruhango rw'eitaka .

Amaato ashatu geegwire abantu babiri gari ahagati y'enyanja omu maisho yago maato harimu abantu obuseeri bakutamburiraho bajwaire emyenda z'erangi zitakushushana .

Abantu babojo b'abiraguju bari omu ruguuto rw'akoraasi bemereire aha bigaari kandi ebi bigaari biriho ebidomora kandi ebyo ebidomora bikomiise orukoba.

Omuriisa aritsize ente nyingi z'amahembe kandi zatuteera omugongo ziri omu muhanda gw'eitaka muhango kandi aha rubaju rwogw'omuhanda hariho ebishaka.

Ebizimbe birungi bya kanyina Kandi byingi biri omu kibuga. Eseeri yebyo bizimbe hariho omushozi gwiine emiti.

Abajungu bashatu bariyo nibarambura kandi omujungu w'okubanza ojwekire ekya mutare aheekire ebaaga ajwaire enkofiira aine na kamera kandi bariyo nibatamburira aha ruguuto ruhango rw'eitaaka. Enyuma yaabo hariyo omushaija w'omwiraguju naawe aheekire ebaga.

Entwinga y'amaraka marungi mpango erikureebeka gye eriyo neshara oruguuto rw'eitaaka omw’ihamba omw’eihangwe, omu maisho gegyo ntwinga hariho omushaija ariyo navuga piki aheembire amataara.

Enju esigire erangi ya mutare kandi eine amiigi n'amadirisa g'ebirahure, amaisho g'egyo nju hariho emotoka erikwiragura kandi ahari rubaju rwegyo motoka hariho obutebe bwa purasitika

Amajani marungi mingi giine erangi ya kinyaatsi bagahingire omu mwanya muhango murungi omu nyiriri kandi n'omw'eihangwe ogu omusiri gwetoreirwe emiti mingi y'erangi ya kinyaatsi.

Akanyonyi kakye kaboniire kaine omunwa gurikwiragura n'ebyoya birikutukura keemereire aha mushwa kandi enyima yaako hariho ebinyaatsi bigufu

Omushaija mukuru w'omujungu ajwaire ebijwaro birikwiragura n'ekaito zirikwiragura ayemereire ahagati y'obwana buto nabwo bw'obujungu bwine emyaka nka ikumi burikuzaana omupiira kandi bemereire omu kishaayi.

Emotoka nungi erikwiragura ya polisi, eyemereire omu rubaju aha ruguuto ,rwa kolansi ruboneire Kandi omu maisho gegyo motoka hariho abaserukale babiri omushaija n'omukazi.

Omwana w'omwishiki muto aine emyaka nka eshatu atsibire eishokye rikutukura kandi akwatsire ekitabo omu ngaro enyuma yeeye hariyo omwojo muto w'emyaka nka etaano kandi enyuma y'ogwo mwojo hariyo ondiijo mwojo kandi epiki ebari enyuma.

Omujungu akwatsire akooma aku barikutegyesa ebyenyanja kandi akataire omu maizi g'enyanja kandi n'omu ihangwe

Buriyo nibusheesha nari nibwira, ahagati y'enyanja hariho eryato rihango rirungi kandi aha rubaju rw'eryo eryato hariho agandi amaato nago mahango marungi hariho omuntu

Omukazi w'omwiraguju arikutukura aine eishokye rikwiragura riringwa riboneire naayegyesa omwana kunaaba engaro. Omwana ajwaire ekijwaro kikutukura kandi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

Omwojo arikutukura ajwire eshweta ya kinyaatsi n'empare erikutukura n'enkeito ziri kwiragura ashutami aha kisementi kandi omu maisho g'ekyo kisementi hariho amaizi.

Abaana baingi b'emyaka mito nibaruga ah'eiziiba bekoreire ebidoomora by'erangi y'omushana babyegwire aha mutwe kandi bariyo nibatamburira omu muhanda muhango gw'eitaaka.

Abashaija babajungu bahango baraingwa bariyo nibazaana omupiira gw'okukwata omungaro, omwe ahari abo niwe agwine omu ngaro ariyo nairuka ,enyuma yaabo hariyo emotoka nungi ina kandi enyuma y'ezi emotoka hariyo emiti mihango mirungi.

Ekimotooka kihango ky'abarambuzi kyine emiziga eibiri nikitamburira ahagati y'eihamba omu ruguuto rw'eitaaka omu rubaju harimu obunyaatsi burungi bugufu kandi entwinga y'amaraka maraingwa eriyo nereeba omu ruguuto.

Omukazi w'omwiraguju ainami akwatsire ekicupa kirikutukura omu ngaro kandi ariyo naata omwonyo omu mboga kandi ezo mboga ziri omu safuriya aha sigiri y'amakara.

Abombeki bemereire aha mutwe gw'ekanisa bakiriyo nibashakaara, kandi egi ekanisa eshakairwe amabaati abandi abombeki bemereire ahansi abandi nibatabura omushenyi, aha rubaju rwegyo kanisa hariho ekindi kyombeko nakyo kishakairwe amabaati kandi kyombekire omu bibaaho.

Omwaana muto w'omujungu w'emyaka nka mushanju akwatsire ekyenyanja omu ngaro kandi eki ekyenyanja ni kikye kiraingwa.

Abaana b'abiraguju b'emyaka mito bariyo nibirukanga nibirukangira omu kishayi kihango kiine itaka Kandi aharubaju rwaabo hariho akatimba k'omupiira ka mutare.

Omugyera gw'amaizi gaboneire kandi omuri ogwo mugyera ahagati hariho harimu ebibaare bihango. OMu rubaju rw'ogwo mugyera hariho ebishaka.

Hariyo nihajwa omushana mwingi omuntu ajwaire ekijwaro kirikutukura ari ahansi y'omutaaka kandi hariho n'enyanya zikutukura.